Ukuze odokotela bezibhedlela ezinkulu bazivikele kumikhuhlane ethelelwana ngokuphefumula kumele bagqoke ama"mask" lokunye okuvala ubuso.

Nxa kuselatshwa isigulane esilomkhuhlane othelelwanayo odokotela labomongikazi bayazivala ubuso njalo bagqoke lamaglovisi.

Ukuze izisebenzi ezisebenza emakilinika lezibhedlela zingatholi imikhuhlane ethelelwanayo kumele zigqoke impahla zokuzivikela .

Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi avela kumgodi evikelekileyo kumbe impompi ukuze bayehlise imikhuhlane enjengesihudo.

Abantu abatsha abanga mantombazane bayahamba emakilika ukuze bahlatshwe amajekiseni anjengawe thethenasi ukuze bavikeleke.

Odokotela labo mongikazi belapha izigulane ngokuzihlaba amajekiseni, kwesinye iskhathi bengazipha imithi yokunatha kumbe amaphilizi.

Eminye imikhuhlane yelatshwa ngokuthi isigulane sinathe amaphilisi kodwa eminye kuyabe kufanele ukuthi bahlatshwe amajekiseni

Abantwana abaleminyaka engaphansi kwesithupha, kumele bahambe ezibhedlela ukuze bahlatshwe amajekiseni abavikela emikhuhlaneni.

Abezempilakahle balesikhathi lapho abafundiswa khona ukuthi bagqoke njani njalo baziphathe njani nxa bephatha imikhuhlane ethelelwanayo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bageze izandla ngendlela eqondileyo langamanzi agelezayo ukuze benqabele imikhuhlane ebangelwa yingcekeza .

Emidulini yezibhedlela lemakilinika kumele kube lama (poster) abhalwe ngemikhuhlane ethelelwanayo ukwenzela ukuthi izigulane zibale.

Kwesinye isikhathi abaphathi bezigaba bayahlanyela lamadokotela lamanesi bebonisana ngendlela abangazenza ukuthi kuvikelwe imikhuhlane ehlasela abantu

Kwesinye isikhathi ababusi bamazwe atshiyeneyo Emhlabeni wonke jikelele , bayahlangana bekukhluma ngamacebo okweqabela imikhuhlane ethelelanwayo.

abantu ahlala emaphanndleni kumele bagejelwe izibholane ukuze bethole amanzi ahlanzekileyo lokhu kubenza bavikeleke emikhuhlaneni

Omama abalabantwana abancane kufanele ukuthi bahambe ezibhedlela lemakilinika, bayefundiswa ukuthi abantwana laba kumele babaphathe njani.

Abantu abahlala emaphandleni bajayele ukuhlalela khatshana lemakilinika lezibhedlela lokhu kwenza ukuthi bachaphe imfula igcwele besiyadinga usizo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abahlala emaphandleni babelemigodi yamanzi evikelekileyo ukwenzela ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo okunatha

Abantu bamasonto kwesinyisikhathi abathandi ukuhamba emakilinika kungakho bayahlaliswa phansi bafundiswe ngokuqakatheka kwezibhedlela lamaklinika.

Kuqakathekile ukuthi uzulu wonke ikakhulu abantwana abafundayo ukuthi bathole amanzi okugeza izandla agelezayo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bahanjiswe ezibhedlela. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi bahlatshwe amajekiseni abavikela emkhuhlaneni egoqela indingindi leminye.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abangaphandi kweminyaka engu5 bahambe ezibhedlela bayephiwa imithi yokunatha ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Abantu abangelawo amanzi ageleza empompini, bayakhuthazwa ukuthi basebenzise izigubhu ezilamanzi abazilengisayo lazo ziphume amanzi njenge mpompi.

umhlaba wonke jikelele ulezinhlelo zokufundisa odokotela onesi lezakhamizi indlela ezitshiyeneyo zokuthi baphatheke kunhlelo zempilakahle

abantu abakhubazeke ngokomqondo bayatholakala ezitaladeni behlezi bengalandawo yokuhlala njalo bengcolile kumele abantu babasize

Ekupheleni komnyaka izisebenzi esisebenza kuzibhedlela ezikhangela ngabantu abakhubazeke ngomqondo ziyenzelwa idili ukuze zijabule zikholise.

Ngemva kokufundela umsebenzi odokotela labomongikazi abafundela ukugcina abantu abakhubazeke ngokomqondo. bayaphiwa abasethifikhethi lemivuzo.

abantu abaphazamiseke emqondweni balakho ukuthola usizo emtholampilo ngoba kulezibhedlela ezivele zikhangele bona

Isalukazi sihlalise phansi abantwana sibaxoxela inganekwane. Kudala inganekwane beziqakathekile ngoba bezifundisa abantwana amasiko.

Ezibhedlela ezigcina abantu abakhubazeke ngokwengqondo kulamabhakani atshengisa indawo ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi abantu abavakatshileyo bangalahleki

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela ezinkulu, kube lendawo lapho okugezelwa khona izandla, njalo kube le chart elitshengisa indlela eqondileyo yokugeza.

Ezibhedlela ezinkulu kulamabhakani amakhulu atshengisa lapho okulama departments atshiyeneyo lokhu kwenza ukuthi izigulane zingalahleki esibhedlela

Emakilinika lezibhedlela ezinkulu, izigulane ezingenelisi ukuhamba ziyafakwa kuma wilitshe zifuqwe zisiya kundawo ngendawo.

Emakilinika kulezisebenzi ezitshiyeneyo lezi zigoqela omongikazi odokotela labanye abantu abasebenza phandle ababona ukuthi indawo ihlala ihlanzekile.

Ezibhedlela omongikazi labodokotela baqala ngokukhangela izigulane umkhuhlane we bp ngoba yiwo okhanya ukhathaza abantu abatsha .

Kuqakathekile ukuthi isibhedlela lesibhedlela sibe leambulance ukuze yenelise ukuthwala izigulane zibuye ukuzothola usizo masinya.

Izibhedlela ezinkulu lamakliniki yizo indawo lapho abantu abahamba khona ukuze bayethola imfundiso lokwelatshwa nxa bengaphilanga kuhle.

Umuntu ogula kakhulu uyahamba esibhedlela esikhulu aphiwe umbheda wokuthi ahlale kiwo amadokotela ebe emkhangela nsuku zonke aze abengcono.

Ezibhedlela ezinkulu kulendawo okuthwa ngamawadi, lapho okugcinwa khona izigulane eziphatheke kakhulu, ukuze odokotela bebe bebhoda bebancedisa, baphuma nxa sebengcono.

Amabhakane etshengisa lapho okuleklinika khona, lokhu kunceda abantu ukuthi bathole lapho abangathola khona usizo.

Kuyakhuthazwa ukuthi izibhedlela ezinkulu zihlale zilamatanka amakhulu e Oxygen lokhu kunceda izigulane ezibuya zingenelisi ukuphefumula.

Ama private clinics aluncedo kakhulu emphakathini ngoba ayenelisa ukuthi asize izigulane ikakhulu ezingene engozini loba ngasiphi isikhathi.

Izibhedlela ezinkulu ziqakathekile. Abantu abagula kakhulu bayasuswa emakilinika amancane basiwe kizo ukuze bathole usizo oluphezulu.

Abazempilakahle kumele bafundele ukusebenzisa imitshina yokucubungula lokucwayisisa izibungwana ezincane ezidala imikhuhlane

Abafundela umsebenzi wokuba ngunesi bayahlala phansi bafundiswe ngumbalisi wabo bona bayabe bebhala ezingwalweni zabo.

Ngesikhathi befundela umsebenzi, amanesi ayathi gwaqa. Omkhulu wabo obafundisayo uma phambili ebafundisa, bona bebhala emabhukwini abo.

Abafundela umsebenzi wokuba ngudokotela bayafundiswa ukuthi bathatha njani amasamples emchemo nxa behlola imikhuhlane .

Ukwenza i ophareshini ngomunye womsebenzi ofundelwa ngamadokotela , omkhulu wabo uyababiza bathi gwaqa a-opharethe isigulani besikhangele.

Kwezinye izibhedlela ezinkulu kutholakala amanesi, amadokotela lamapharmacist bonke abafundela imisebenzi yokwelapha.

Omongikazi abafundela imisebenzi kumele bafundiswe ngemithetho yelizwe ukwenzela ukuthi baqhube kahle imisebenzi yabo.

Umhlaba wonke jikelele kuleviki ebekwe eceleni eyokuthi abantu bafundiswe ngezinanakazana ezincani ezibangela umkhuhlane lokwenqathwelwa kwazo

Kufanele ukuthi abantu bonke babone ukuthi bahlatshiwe amajekiseni avikela umkhuhlane we COVID .Ngoba kwenza bengayiguli.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza ezibhedlela bahlale begqoke ama"mask".Lokho kwenza bavikeleke emkhuhlaneni enjenge "flu' kanye le COVID.

Kwesinye isikhathi abantu bezempilakahle bayabiza izakhamizi ezivela kunkolo ezitshiyeneyo zibafundise ngemithetho elandelwayo nxa kugezwa izandla.

Izibhedlela lamakilinika kumele kwakhelwe phakathi kwamadolobho ukwenzela ukuthi nxa izigulani zigula zingahaambi immango emide.

Amadokotela ezibhedlela ezinkulu malutshwana. Kungakho abantu uthola behlezi. Belinde ukuba amathuba abo okubonwa afike.

Emakilinika emakhaya kulendawo lapho izigulane ezihlala khona zimelele odokotela labonesi ukuthi babuye bazobasiza.

Izibhedlela ezinkulu zakhiwe zaba lezitezi kungakho kulama "lift" asetshenziswa yizigulani ukuthi zisuke kwesinye zisiya kwesinye.

Ezibhedlela ezinkulu, izigulane ezigula kakhulu, ziyaphiwa imibheda. Ukuze udokotela, ahlale ezibona. Zize zibengcono.

Ngemva kokubeletha, omama bayahlala labantwana babo esibhedlela okwensukwana besakhangelwa ngo dokotela babe sebephuma

Izigulane nxa zifika ezibhedlela kumbe emakilinika ,zifika zihlale phandle emabhentshini zimelele ukuthi amathuba azo okungena afike.

Izibhedlela ezinkulu ezisemadolobheni zilamadurawall nxa ungena khona usebenzisa igedi elikhulu kumbe elincane.

Isuggestion box yesibhedlela, kumele ibesemnyango, osetshenziswa nguye wonke umuntu. Ukuze izigulane, zenelise ukuphosela izikhalazo zazo.

Izibhedlela ezinkulu kumele zibe lamawheelchair ayancedisa ukuthi izigulane ezigula kakhulu zihambe lula zisuka kwezinye indawo zisiya kwezinye indawo.

Omama abalabantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu kumele bahambe ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika ukuze bayehlabisa abantwana.

Ama clinic amancane okuthiwa ngama poly clinic alusizo kakhulu emphakathini ngoba wona awavali ngamaholideyi langama weekend.

Ezibhedlela kulamagedi atshiyeneyo amanye angena abantu abahamba ngenyawo amanye njalo angena izimota kumbe ama ambulensi athwala abantu abagulayo.

Ngemva kokwakhiwa ikilinika entsha abantu basebenza nzima behlanyela amaluba ukuze indawo yabo ibukeke njalo itshaye umoya.

Odokotela abahlola izifo zangaphakathi. Bayahlangana ndawonye bebonisana ngokuthi bafake njani imibheda lemitshina lapho okulala khona abagulayo.

Ukuluma komzimba kungabe kuyisibonelo sokuthi isigulane sile allergy kumbe kulesinye isitho somzimba ngaphakathi esingasebenzi kuhle.

Nxa izigulane zingahamba ekilinika zisiyahlolwa zitholakale ukuthi zilomkhuhlane we bhiphi ziyaphiwa amaphilisi ukuze ziwanathe.

ezibhedlela nxa izigulane sezihloliwe zabonwa ukuthi zibulawa yini ziyaphiwa imithi lamaphilisi ukuthiziyenatha zisemakhaya

Isigulane esibulawa ngumkhuhlane wamathambo sifike esibhedlela sikhala sisithi ihlombe lentamo kuyaqaqamba njalo kuyadonsa

Mhla welanga le world health day, abantu bayahamba ezibhedlela bayehlolwa baphinde bafundiswe ngezibonakaliso zomkhuhlane wenhliziyo.

Udokotela kwesisinye isikhathi uhlola izigulane ngokuzibambabamba, ukuze athole lapho okulamaqubu khona, kumbe okubuhlungu emzimbeni.

Kwesinye iskhathi izibonakaliso zemikhuhlane etshiyeneyo ziyabhalwa ematshathini zinanyathiselwe emidulwini yezibhedlela ukuze izigulane zibale.

Kuqakathekile ukuthi emakilinika lezibhedlela kube lamachat lapho okufakwa khona izibonakaliso zemikhuhlane etshiyeneyo ukuze izigulane zibale

Nxa izigulane zifika ezibhedlela ezinkulu ziyathathwa igazi liyecutsungulwa emtshineni ukuze kubonakale imikhuhlane eyiyo ezihluphayo.

Ukudla okunjenge zithelo lemibhida kuqondile kuyavikela emikhuhlaneni kukant ukudla okuletshukela elinengi kuyayidala imikhuhlane emzimbeni yethu

Inengi labobaba elitholakala ezibhedlela lamakilinika amakhulu zibulawa ngumkhuhlane wamadolo lenyawo.

abezempilakahle nxa behlola izigulane kuqakathekile ukuthi baqale bakhangele umkhuhlane we BP bengakakhangeli eminye imikhuhlane engabe ibangela ukugula

Abantu abagula umkhuhlane weBp kumele bahambe esibhedlela ihlale ikhangelwa njalo baphiwe amaphilisi okuyiyehlisa.

Ukuluma komzimba kwesinye isikhathi kwenziwa yikungahlambuluki kwegazi . Isigulane siyaphiwa amaphilisi ukuze kuphole.

Into yokuqala eyenziwa ngomongikazi labodokotela nxa izigulane esezikhulile zifika esibhedlela yikukhangela umkhuhlane weBp.

Nxa abagulayo sebethethwe igazi liyathathwa liyecutshungulwa emitshineni emikhulu esesibhedlela esikhulu ukwenzela ukuthi kubonakale okubahluphayo

Izigulane ezihlutshwa ngamehlo, kumele ziqale ziyehlolwa, besezihamba elaboratory lapho ezifika khona zigeziswe amehlo ngomuthi.

Imitshina emikhulu itholakala ezibhedlela ezinkulu. Yiyo esetshenziswa ukuhlola izigulane ukuze kubonakale ukuthi abalayo imikhuhlane enjengabo-TB.

Izigulane ezihlolwa nge (X-ray) ziyabe zilele embhedeni. Udokotela ekhangele emtshineni okwenzakala emzimbeni .

Abezempilakahle kumele bafundise omama abasakhulayo abalabantwana abancane ngokuqakatheka kwendlela eqondileyo yokumunyisa.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abangaphansi kweminyaka eyisithupha babe bevakatshela esibhedlela, kumbe emakilinika besiyahlatshwa amajekiseni.

Ngemva kokubeletha, omama bayahamba ezibhedlela ukuze baphiwe amacebo okukhulisa kuhle abantwana njalo baphiwe lendlela zokubavikela emikhuhlaneni.

abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela ukuze bayehlolwa imikhuhlane ethelelwanayo enjengzikhundula le mpuza

Abezempilakahle, bavikela abantwana kumkhuhlane etshiyeneyo, ngokubathontisela imithi. Langokubahlaba amajekiseni ukuze bavikeleke.

Kuqakathekile ukuthi omama abalabantwana abancane abangaphansi kweminyaka eyisithupha bahambe emaklinika aseduze labo ukuze bayehlabisa abantwana amajekiseni

Omama abalantwana abancane bayahamba emakilinika aseduze ukuze bayafundiswa ukuthi abantwana baphathwa njani ukuze babe lempilakahle.

Ukumunyisa umtwana kusukela ezalwa aze abele nyanga ezilitshumi lasitshiyagalo mbili. Kwenza umtwana akhule kuhle. Njalo avikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Abantwana abancane nxa bephiwe imibheda esibhedlela, udokotela wabo uvuka ekuseni ebahlola esebenzisa umtshina wokulalela.

Abantwana abeleminyaka engaphansi kwesithupha bayahamba emakilinika bayehlatshwa amajekiseni abavikela emikhuhlaneni ebahlaselayo besakhula

Obama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi bavakatshele emtholampilo ukuze bahlolwe njalo abantwana babe lempilakahle

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela lamakilinika kuhlale kulama 'fridge ', ngoba eminye imithi esetshenziswa yizigulane kumele ihlale endaweni eqandelelayo.

Esibhedlela kulemitshina etshiyeneyo eminye isentshenziswa ukufakwa imbodlela zama drip nxa izigulane zifakiwe zilele embedeni wona ayabe elenga

Ezibhedlela ezinkulu kulokuyinqola okulamavili amabili phambili okulithanga okusetshenziswa yizigulane nxa zisehluleka ukuhamba.

Ezibhendlela ezinkulu lezincane kutholakala izigelo ezitshiyeneyo ezinye ngezokuquma amaphepha, amabhanditshi kumbe ezokuhlinza abantu

Amabhathiri atshajwa ngesolar aqakathekile ngoba nxa ezibhedlela kungala magetsi yiwo asebenza ukukhanyisa kumbe ukupompa amanzi.

Ezibhedlela ezinkulu kulemitshina eminengi, eyokucubungula, icwayisisa imizimba lamagazi ezigulane ukuze kutholakale imikhuhlane.

Ezibhedlela ezinkulu lapho okulama theatre khona kulensimbi ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngodokotela nxa besenza ama kho operation njalo kumele zigcinwe kahle

Inqola ezifuqwayo ziqakathekile esibhedlela. Zenza ukuthwala imithi lokunye okusetshenziswa nxa kulatshwa abantu kube lula.

Ezibhedlela ezinkulu kulemitshina ehlola izigulane ngezinga eliphezulu. Eminye imiswe njengama computer lama television

Ezibhedlela ezinkulu kulemitshina emikhulu eyokuhlolisisa, ichwayisisa, idingisisa imikhuhlane egazini lezigulane.

Nxa igazi lingakahambi emaLaboratory ukuthi liyecwayisiswa kudingwa imikhuhlane lifakwa ematshubhini amancane ayabe ebhalwe ibizo lomnikazi.

Ezibhedlela ezinkulu, kulezinqodlana ezilamaviri ezisetshenziswa ukufuqa izinto ezitshiyeneyo ezisindayo.

Ezibhedlela kumele kube lama dasithi bhini abunjwe ngendlela ezitshiyeneyo, njalo alithanga ukwenzela ukuthi abantu babekwazi lapha abalahlela khona izibi.

Eminye imitshina esetshenziswa ukuhlola abagulayo ezibhedlela ezinkulu, imkhulu ayithwaleki ngakho kumele ibe lamavili okuyifuqa

ezibhedlela ezinkulu kulemitshina esetshenziswa ukulalela ukutshaya kwenhliziyo lokhu kwenziwa ngu dokotela efake izinto zokulalela

Ezibhedlela ezinkulu kulemibheda elamavili efuqwayo, incedisa izigulane ukuthi zisuke kwamanye amawadi zisiya kwamanye.

I"loop" ngeyinye eyezinto ezifakwa ngomama ukuze belamisele khatshana. Ifakwa esibhedlela ngumuntu ofundele umsebenzi.

Ezibhedlela ezinkulu kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswayo kulamacomputer amaprinter lokunye lakho okokubona izinanakazana ezincane.

Ama computer ngeminye yemitshina emikhulu esetshenziswa ezibhedlela ezinkulu ukuhlola imikhuhlane lokuhamba kwegazi emzimbeni yezigulane.

Ezibhedlela lapho okuhlinzelwa khona izigulane kulezinto ezitshiyeneyo ezitshenziswayo ezigoqela izigelo, izipanela lamapintshisi

Imitshina emikhulu eyokucwayisisa idingisisa imikhuhlane emzimbeni itholakala ezibhedlela ezinkulu njalo isebenzisa amandla kagetsi.

Amaphilisi okwelapha akulenzinsuku atholakala esemabhokisini , amanye ayabe emhlophe elemibala eluhlaza okwesibhakabhaka.

Imithi etholakala emafamasi kwesinye isikhathi ilamabizo afananayo kodwa itshiyene imibala. Omunye uyabe uluhlaza kumbe ubomvu.

Imithi yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emafamasi eminye iyanathwa eminye njalo iyagcotshwa itholakala isemabhodleleni

Kulemithi yokugcoba eqakathekileyo kakhulu iyasebenza ngoba iqeda amaqubu umkhuhlane wesikhumba kanye lempunza.

Umuthi wokukhwehlela okuthiwa yi Benylin uthandwa ngabazali babantwana ngoba uyabasiza nxa bekhwehlela wonke umzali kumele abelawo.

Eminye imithi yakulezi nsuku egcotshwayo iyelapha izikhundula, insumpa njalo iyenza ijwabu lisale licwebezela litshelela.

Amanye amaphilisi akulezinsuku atholakala ezibhedlela akumelanga uwasebenzise ungaphiwanga ulwazi ngu dokotela.

Amaphilisi akulezi insuku aqakathekile ngoba ayabuqeda ubuhlungu masinya emzimbeni kodwa kumele asetshenziswa ngonanzelelo ngoba alakho ukuba yingozi.

Nxa izigulane zihlatshwa ijekiseni kulomunye umuthi oyimpuphu longamanzi okuhlanganiswayo besezihlatshwa kulandelwa iziqondiso.

Kumafamasi akulezinsuku kulemithi yokupholisa lokuthoba ubuhlungu. Eminye yakhona ngeyikungezelela amanyutiriyenti emzimbeni yezigulane.

Umuthi wokukhwehlela utholakala ezibhedlela ezinkulu lamaphamarcy. Izigulane ziyacetshiswa ukuthi nxa ziwusebenzisa zilandele iziqondiso.

Imithi yakulezinsuku igoqela amaphilisi, esemambodleleni enathwayo njalo lesematshubhini egcotshwayo.

Kulamaphilisi aqeda ubuhlungu, atholakala ezibhedlela lefamasi ukuze uwathole kumele ube ubhalelwe incwadi ngudokotela.

Eminye imikhuhlane idinga ukuthi izigulane zizihlabe amajekiseni nsuku zonke, ukuze zizizwe ngcono.

Amaphilizi atholakala emakhemisi kwesinye isikhathi ayabe elemibala etshiyeneyo kodwa ukusebenza kwawo kuyabe okufanana.

Amaphilisi aqeda ubuhlungu alendlela okumele asetshenziswe ngayo njalo akumelanga uwasebenzise ungawaphiwanga ngudokotela. Udokotela nguye okumele akutshengise ukuba asebenza njani.

Imithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela lakumafamasi ilendlela esetshenziswa ngayo ebhalwe phansi ukuthi nxa ugula uyisebenzise.

Ema Famasi akulezi insuku sokutholakala imithi enathiswa abantwana abangakhwabithi ukudla abagulayo ukwenzela ukuthi badle.

Kulendlela ezitshiyeneyo ezokuqeda ubuhlungu emzimbeni lezizigoqela ukunatha amaphilisi, ukuhlikihla kumbe iSpray uyasifafaza lapho okubuhlungu khona.

Kuqakathekile ukuthi nxa isigulani singaphiwa amaphilisi esibhedlela siwanathe ngokulandelana kwawo, langokucetshiswa ngudokotela.

Umuthi othalakala kuma tubes ngowokwehlisa ubuhlungu, uyawugcoba lapho okubuhlungu khona ubusuhlikihla ngamandla ukwenzela ukuthi uzwe ngcono.

imithi amaphilisi akulezinsuku kutholakala ezibhedlela lasema famasi lapho okufakwakhona ngezigaba kusiya ngokuthi kwelaphani

Umkhuhlane wamehlo welatshwa ngomuthi wokuthontisela ,lo otholakala ezibhedlela ezinkulu ,lasemafamasi amakhulu .

Imithi yokukhwehlela itshiyene itholakala ezibhedlela lemafamasi abezimpilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi bayisebenzise ngonanzelelo.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala ema pharmacy lezibhedlela alemibala etshiyeneyo .Amanye aluhlaza okwesibhakabhaka .Atholakala esemabhokisini

Umuthi wokwelapha amehlo uthengwa ephamarcy njalo utholakala kuma tubes amancane ayabe ebhaliwe ngamabala amancane

Abagulayo bayahamba esibhedlela, bafike baphiwe imithi yokunatha kumbe amaphilisi ukuze bazizwe sebesizwa ngcono emzimbeni.

Omunye umuthi Wakulezi insuku owelapha amehlo utholakala usezimbodleleni ezincane abagulayo kumele bawuthontisele

Kulamanye amaphilizi akulezi nsuku asetshenziswa ukwelapha ama "allergies", izigulane ziyacetshiswa ukuthi zingasebenzisi imitshina nxa ziwanatha.

Kulama philisi akulenzi nsuku atholakala epharmacy asebenza ukuthi ayenze igazi ligijime ngokuphangisa emthanjeni.

imithi yakulezi insuku itholakala emafamasi lapha eyabe ifakwe emashelufini ngendawo kusiya ngokuthi iyelapha yiphi imikhuhlane

Imithi yakulezi insuku etholakala isemambodleleni kumele ungawuvula uwusebenzisa uwuhlalise endaweni eqandayo.

izigulane nxa sezilahlekilwe ngamanzi emzimbeni okubangelwa yikuhuda kumbe ukuhlanza nxa zifika esibhedlela ziyafakwa amadrip ukuze abisele amanzi alahlekileyo

Umuthi wokuqeda inkankili utholakala emafamasi usetshenziswa ngokufafaza nxa amakhala eseluma kuhle kuphele khonapho.

Umuthi wokukhwehlela otholakala ezibhedlela lemafamasi yiwo ongasetshenziswa esikhundleni somuthi obusetshenziswa endulo onjengabokhalimela.

Eminye imithi eyokugcoba itholakala emaphamarcy igcotswa njengamafutha iyenza igazi litshelela njalo iqeda impunza lamaqhubu

Imithi elapha izifo ezitshiyeneyo itholakala isemambhodleleni njalo ithengiswa emafamasi ilenhlelo zokuyisebenzisa ukuze yelaphe imikhuhlane.

Kuleminye imithi yakulezinsuku etholakala kuma"pharmacy" esetshenziswa ngabantwana kuphela. Abazali kumele balandele iziqondiso.

Umuthi obizwa ngokuthi anusolu uyasebenza, uqakathekile. Uyelapha umkhuhlane wamaphayilizi. Utholakala usetshubhini encane.

Imithi yakulezi insuku etholakala kuma"pharmacy" iyabe isezintweni ezitshiyeneyo. Eminye emabhokisini, eminye emambodleleni eminye njalo ematshubhini.

Imisebenzi ezisebenza labantu abalahlekelwa ngumqondo zivame ukuhlala phansi ekusen zingakasebenzi ukuze ziphane amacebo.

Ngelanga eWorld mental health day abantu umhlaba wonke jikelele bayabuthana ezindaweni ezitshiyeneyo benanzelela abantu abakhubazeke ngokomqondo.

Umhlaba wonke jikelele ulosuku olubekwe eceleni lapho abantu ukukhankasela khona ukuqakatheka impilakahle yabantwana abancane.

Abazali abalabantwana abasanda kuzalwa kumele bahlale besiya emtholampilo besiyafunda ukuqakatheka kokuthi abantwana bahlolwe.

Odokotela labo "nurse" abafundela umsebenzi bayabizwa babuthane batshengiswe ukuthi umntwana ozelwe inyanga zingaphelelanga ugcinwa njani.

Kuzibhedlela ezinkulu odokotela labo mongikazi abakhangela abantwana abancane bagqoka ama yunifomu atshiyeneyo labanye abasebenza kwamanye amadepartments.

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo bahambe emakilinika ezibhedlela bayehlolwa ukuze bathole abantwana abaqinileyo abangelamkhuhlane.

Nxa umtwana ezelwe inyanga zakhe zokuzalwa zingakwananga. Uyalaliswa esibhedlela okwesikhatshana ukwenzela ukuthi amadokotela abe emkhangela ukuze abelempila enhle.

Uhulumende uyaholisa abantwana abafundayo amabhuku alemifanekiso ukwenzela ukuthi bafunde ngempilakahle.

Kulemithetho elandelwayo evikela abantwana abasakhulayo, esekela lamalungelo abo ukuthi bathole impilakahle lokuvikeleka emikhuhlaneni.

Abantwana abazalwa insuku zingakakwani bayahlala esibhedlela befakwe kokungani yimbodlela insuku zabo zize zikwane.

Abantwana abasakhulayo kumele bafundiswe ukuthi bangadlaleli emfuleni egcweleyo ngoba lokhu kungabangela ingozi yokugalula.

Kuqakathekile ukuthi udokotela okhangela ngabantwana ebengimuntu oyenelisayo ukuthi badlale labo nxa ebalapha ukuze bangesabi.

Ezibhedlela ezinkulu kulabantu abasebenza ukwelula abantu abangenelisi ukuhamba amathambo kusetshenziswa imitshina yokuhamba.

Abantu abagulayo bayahamba ezibhedlela ukuze belapheke. Ijekiseni ngeyinye yendlela yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ihlatshwa ngumuntu okufundeleyo ongaba ngumongikazi kumbe udokotela.

Phakathi kwesikhathi izisebenzi zonke zesibhedlela ezigoqela onurse labodokotela ziyaba lomhlangano lapho ezibonisana khona ngokuqhuba umsebenzi wazo.

Ezibhedlela kulezisebenzi ezitshiyeneyo ezigoqela omabhalane, omongikazi, odokotela Kanye labathanyelayo. Bonke laba baqakathekile.

Umsebenzi kadokotela ngowo kuhlola izigulane amanesi wona asebenza ukube ezipha amaphilisi lomuthi kanye lokudla.

Ilizwe kumele libe labodokotela abaqeqetshileyo ukwenzela ukuthi basize abantu abagulayo besebenzisa ulwazi lwabo.

Udokotela uyakhuthaza ukuthi abantu badle izithelo zama orange kumbe banathe ama orange juice ukuze bathole amavitamins asivikela emkhuhlaneni.

ezibhedlela kulabanye abasebenza ukuthatha izigulane igazi ukuze liyecwayisiswa licutshungulwe e laboratory kudingakala imikhuhlane

Odokotela labonesi abasebenza ezibhedlela zabantwana . Kumele bebekwazi ukudlala labo bebahlekisa ukuze bengabesabi nxa bebahlaba kumbe bebelapha .

Nxa izigulane zifika ekilinika ziyahlaliswa phansi ngumongikazi ukuze ziphumule kancane besezikhangelwa umkhuhlane webp.

Umtshayeli we ambulensi uhamba elo"assistant".Lo nguye ohamba eselapha isigulane esipha uncedo lwakuqala singakafiki esibhedlela.

Ama"pharmacists" yibo abantu abathengisela izigulane imithi. Baqala bakhengele incwadi evela kudokotela bengakaniki izigulane.

Ezibhedlela ezinkulu kulabantu abasebenzisa imitshina emikhulu becubungula imizimba yabantu bedinga imikhuhlane lokubakhathazayo.

Odokotela ngabantu abafundele umsebenzi ngezinga eliphezulu, Ngakho kumele betholakale emakilinika lasezibhedlela ezinkulu ukuze basize abantu.

Ezinye izisebenza zempilakahle ngeziqatshiweyo njalo ziholiswa nguhulumende kodwa ezinye ziyazi nikela ukuthi zisebenze zincedisa abantu kungela mbadalo

Amanye amaphilisi atholakala emafamasi asebenza kuhle nxa ehlangene, eyimhlobo emibili kumbe emithathu ukwelapha imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela ezinkulu lezincane zibe lamafamasi ukuze izigulane zenelise ukuthenga imithi eziyibhelelwe ngadokotela.

Abadlali abadala umdlalo we cricket kumele babe lezinto abazibophela emadolweni abo ukwenzela ukuthi lanxa besiwa bengalimali

Kumafamasi azimele wodwa , imithi iyafakwa kumashelivisi egcekeni ukwenzela ukuthi izigulane zibone eziyifunayo .

Ema pharmacy amanengi kulamakhabothi lapho okufakwa khona imithi, awavalwa, kumele ehlale ekhamisile ukuze izigulane ziyibone

Sokulomuthi wakulezinsuku otholakala ukuma cardboards alemibala etshiyeneyo othengiswa ema pharmacy oqeda ubuhlungu

Izibhedlela ezinkulu lezincane kuqakathekile ukuthi zibe lamapharmacy ukwenzela ukuthi izigulane zenelise ukuthenga imithi efunakalayo

kulamanye ama famasi kahulumende aatholakala dezibhedlela ezinkulu amanye njalo azimele wodwa emadolobheni lokho kuyenza ukuthi izigulane zithole uncedo uma zifuna.

Eminyango yamakhemisi kumele kube lebhakane elide elibhalwe ngamabala akhanyayo ukwenzela ukuthi izigulane zingalahleki nxa zizodinga amaphilizi.

Ezibhedlela ezinkulu lamafamasi kulamaphilisi athengiswayo. Aqeda izibungwana eziphila emizimbeni yabantu ngokuzibulala.

Phakathi kwe famasi imithi iyehlukaniswa amaphilisi wodwa imithi yokunatha yodwa njalo ibekwa kunanzelelwa ukuthi isebenza njani.

Ema pharmacy akulezinsuku kulemithi etshiyeneyo etholakala isemabhokisini alemibala etshiyeneyo egoqela emhlophe eluhlaza ebomvu

Nxa izigulane zifuna ukuthenga imithi emafamasi kumele zibe lencadi kadokotela etshengisa ukuthi imithi yakhona isetshenziswa njani.

Abezempilakahle kwesinye isikhathi bayaphuma bahlale ezindaweni lapho okugcwala khona abantu bayabe bebahlola imikhuhlane enjengeBP.

Amabhakani amakhulu abhalwe ngamabala akhanyayo ayabancedisa kakhulu abomtholampilo ukuthi bafundise abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Izisebenzi zemphilakahle ziyahamba ezikolo ziyebuthanisa abantwana abancane. Zibahlola imikhuhlane ethelelanwayo enje ngezikhundula.

Abezempilakahle bayahamba ezikolo bayefundisa abantwana ngokuqakatheka kwezempilakahle lokugeza izandla bengakadli.

Kanye ngomnyaka kulelanga elibekwe eceleni ukuthi abantu abatsha babuthane bafundisane ngendlela abangazivikela ngazo kumkhuhlane ethelelwana ngokwecansi.

Abezempilakahle benza imihlangano ezigabeni befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo langendlela yokuziphatha lokuzivikela.

Nxa abantu bekhankasela ezempilakahle bayangena emgwaqweni bethwele ama poster amakhulu abhalwe ngamabala amakhulu ukuze abantu babale.

Abantu abatsha baphiwe umlandu wokufundisa uzulu ngendlela zokwenqabela imiyane, eyiyo ebangela umkhuhlane we Malaria osusabalele.

Abezempilakahle balamalanga akhethiweyo lapho abahlangana khona lozulu ukuze bamfundise ngempilakahle langokuhlanzeka emakhaya.

Abantu abatsha bayazinikela ukuthi bahambe emtholampilo bayefundiswa indlela zokuziphatha kahle ukuze labo bafundise abanye .

Emaphandleni lasemadolobheni, abantu bayabizwa bahlaliswe. Bafundiswe ngemikhuhlane etshiyeneyo, Langendlela ezitshiyeneyo, zokuyivikela.

Nxa kufundiswa ngezempilakahle, abantu bayabaliswa kumaphetshana. Kwesinye isikhathi bayabukiswa emafonini, kumbe kumathelevizhini.

Abantu bayafundiswa ukuthi basebenzise ama mosikitho nethi ukuthi bavikeleke ukuze bangalunywa yiminyane eyiyo ebangela umkhuhlane woqhuqho.

kwesinye isikhathi abantu abasebenza emigwaqweni bayasebenzelana labantu abasebenza esibhedlela ukuze bathuthukise ulwazi lwabantu ngokusebenzisa imigwaqo

Kwesinye isikhathi abezempilakahle bayahamba kubafundi bemfundo yaphezulu besiyabafundisa ngendlela eziqondileyo zokuziphatha lokuzivikela emkhuhlaneni

Abezempilakahle bayaphiwa isikhathi sokuthi bahlangane lozulu ukuze bafundise abantu ngemikhuhlane ehlasela abadala labantwana.

Abantu abatsha kumele benze amaqembu lapho abazabe bexoxisana ngemikhuhlane etshiyeneyo langendlela zokuzivikela kiyo lokhu bakwenza besendaweni zomtholampilo.

Abatsha abasathola abantwana nxa bekhankasela impilakahle bayathwala amaposita ayabe ebhalwe ngamabala amakhulu langemibala etshiyeneyo.

Abantwana abangamantombazana abasakhulayo bayakhuthazwa ukuthi bavakatshele ezibhedlela lemakilinika ukuze bafundiswe ngendlela zokuzivikela emkhuhlaneni yocansi.

Abatsha kumele behlale bevakatshela emakilinika ukuze bafundiswe ukuziphatha kahle, ukuhlanzeka langokuzivikela emikhuhlaneni yocansi.

Abantwana abangamankazana abasakhulayo bayabuthana befundiswa ukuthunga amaphedi . Lokhu bakwenza bevale amakhala.

Abezempilakahle bayavakatshela izikolo ngezikhathi ezitshiyeneyo bekhankasela ukuvikelwa kwemkhuhlane ehlasela abantwana, lokwelatshwa kwayo.

Kuqakathekile ukuthi abasakhulayo babelabangane abadlala bonke. Lokhu kwenzelwa ukuthi bangangeni ekusebenziseni izidakamizwa.

Amantombazana asakhulayo nxa eqala ukungena esikhathini ayahamba ekilinika bayefundiswa ukuthi kubalwa njani insuku.

Omama nxa bezithwele kumele bahambe ekilinika kumbe ezibhedlela ezinkulu ukuze bayehlolwa imikhuhlane ethelelwana ngokocansi enjenge HIV.

Abasakhulayo, abasathola abantwana. Kumele bahambe ezibhedlela bayefunda ngendlela zokulamisela khatshana, ezigoqela iloop.

Abatsha bayakhuthazwa ukuthi bahlale bevakatshela emakilinika, behlolwa igazi ukuze bangathelelani imikhuhlane ethelelwana ngokocansi.

Abantu bayaqgoka ama t shirt akhuthaza ukuthi abantu babekwazi ama status abo njalo nxa bele HIV bahlale benatha amaphilisi abo

Abangomama abasakhulayo bayavunyelwa ukuthi bahambe emigwaqweni betshengisela, besala ukuhlukuluzwa kwabantu abangomama.

Omama abazithweleyo kumele bavakatshele ezibhedlela ukuze bayehlolwa baphinde bafundiswe indlela eziqakathekileyo zokuphatha abantwana nxa besebancane.

Istopwatch iqakathekile kubantu abenza imidlalo wokugijima ngoba yiso esibonisa abantu ukuthi umdlali uthethe isikhathi esinganani.

Nxa kudlalwa imidlalo enkundleni yebhola. Kumele kube lestretcher bed esimelele ukuthi abadlali abalimalayo bathwalwe ngaso bephuma enkundleni

Abadlali abadlala umdlalo wekhrikhethi bayaphiwa ezinye izinto abazifaka emadolweni ukuze bangalimali nxa besiwa

Omama labobaba abenza ezemidlalo kumele bathole amanzi okunatha ukwenzela ukuthi bengapheli amanzi emzimbeni.

Kuqakathekile ukuthi ku first aid kit kube le bandage le inceda abantu abenza ezemidlalo ukuthi nxa belimele babotshwe.

Kuqakathekile ukuthi abadlali bebhola labagijimayo, badle izithelo ezinjengamabhanana, amaorenji, lamagrephisi. Ukwenzela ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni.

Ngesikhathi sokuphumula, abadlali bebhola labagijimayo, bayahlala phansi banathe amanzi baphinde bazihlikihle amaginqo.

Nxa umdlali webhola eselimalele enkundleni uthwalwa nge"stretcher bed" ekhitshwa esiwaphandle kwenkundla lapho athola khona ukusizwa.

Imithi lamabhanditshi okutholakala kufirst aid kit kuyancedisa ukuthoba ubuhlungu kulabo abayabe belimele emdlalweni bengakayi esibhedlela ukuthi beyethola usizo.

Abadlala ,imidlalo etshiyeneyo bayacetshiswa ukuthi bethwale izigubhu ezilamanzi . Ukwenzela ukuthi babe benatha ngesikhathi se training.

abadlalibebhola labagijimayo kumelebahlale belamambodlela amanzi bahlale benatha ukwenzelaukuthi bengalahlekelwa ngamanzi emzimbeni nxa beginqa

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela lapho okukhitshwa khona amazinyo kubelezinsimbi ezitshiyeneyo ezigoqela izipanela lezigelo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana babe behamba emtholampilo ukuze bayehlolwa amehlo ,amazinyo , izikhundula leminye imikhuhlane

Ezibhedlela kumele kutholakale imitshina yokuhlola, izinsimbi ezitshiyeneyo zisetshenziswa nxa abantu besenziwa ama ophareshini. Lokhu kunceda amaDokotela

Ezibhedlela ezinkulu kulemitshina enjengama computer amafoni leminye etshiyeneyo esetshenziswa ngamadokotela lomongikwazi ukuhambisa i information

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bahambe ezibhedlela bayehlolwa amazinyo, amehlo lezikhundula ukuze babe lempilo enhle.

Ezibhedlela lemakilinika, kumele kube lendlela zokukhulumisana, ukuze odokotela labomongikazi bathole ulwazi oluvela emhlabeni wonke jikelele.

Imitshina enjengama khompiyutha ilakho ukuncedisa kakhulu enhlelweni zokuhlola abantu abagulayo .Lokhu kwenza umsebenzi wamadokotela ubelula.

Abezempilakahle basebenzisa indlela ezitshiyeneyo zokukhuluma, ezigoqela amakhompuyutha, amafoni ukuze bathumela imibiko eqakathekileyo eqondane laempilakahle.

Ezibhedlela ezinkulu kumele kube lamakhophiyutha owokugcina I 'information' yezigulane zonke ezifika khonapho leziyake zilaliswe.

Izihlahla ezilinywa emakhaya ezibuya zisetshenziswe ukwenza imithi yesintu, zilakho ukuhlaselwa yizibungwane ezidla amahlamvu ngakho kumele zifafazwe umuthi.

Amaluba ahlanyelwa emakhaya emagumeni ,ngendlela yokucecisa . Ayasebenza njalo nxa kusenziwa imithi elapha ngokwesintu.

Kwesinye isikhathi imithi esetshenziswa ukwenza imithi yesintu, iyahlanyelwa ezingadini ngakho kumele ihlale ithelezelwa ukuze ihlale iluhlaza.

Umuthi wesintu owokwelapha izinyo wenziwa ngokuhlanganisa amaluba alithanga lamanye amhlophe kugigwe ndawonye.

Ezinye zezihlahla zesintu ziyalinywa zithelezelwe ngesikhathi sebusika nxa kungela zulu, amanzi emalutshwana.

izihlahla zesintu ziyanathwa kumbe ziphekwe zidliwe njengembhida kwesinye isikhathi ziyabucuzwa zigcotshwe lapho okubuhlungu khona

Nxa kusenziwa imbiza yabobaba impande amaxolo ezihlahla kuyawonyiswa emthunzini besekucholwa kufakwe ezigubhini ukuthi banathe.

Imithi yesintu isithuthukile ngoba isigaywa icholwe iyenziwe amapilisi amanye akhowo asebenza ukucacisa ukusebenza komqondo.

Ezinye izihlahla zesintu ziyasetshenziswa ukuxotsha imimoya kwesinye isikhathi abantu bayazisebenzisa njenge zidakamizwa lokhu okungavunyelwayo .

Ukuze imithi yesintu ibelamandla kumele kuhlanganiswe amahlamvu impande amaxolo amaluba ukuze iyelaphe imkhuhlane etshiyeneyo

Nxa kusenziwa imithi yesintu, impande amaluba amaxolo kuyawonyiswa besekugigwa kuhlanganiswe lamafutha kugcotshwe.

Sokulokuthuthuka kwemithi yesintu, iyagaywa yenziwe amaphilisi, amanye akhona akhangela ukusebenza kwengqondo, lokucabanga lomqondo ocacileyo.

Imithi yesintu isithuthukile ngoba sokuleminye egayiweyo engasetshenziswa ngabantu abalamajwabu angacaciyo ukuze baqede imikhuhlane enjenge mpunza.

Izihlahla ezinkulu yizo ezijwayele ukuxetshulwa amaxolo kumbe kugejwe impande zazo nxa kusenziwa imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngokwesintu

Kwesinye isikhathi imithi yesintu iyagaywa kwenziwe amaphilisi abesefakwa emambodleleni akhangayo abesesiya thengiselwa abantu

Isihlahla se aloe siqakathekile ngoba yiso eaihlanganiswa lezinye nxa kusenziwa imithi elamandla eyokwelapha imikhuhlane ngesintu

Imithi yokuyelapha ngesintu isithuthukile ngoba iyagaywa icholwe ihlanganiswe leyinye ibe isifakwa emaphepheni amahle akhangayo iyethengiswa ezitolo

Imithi yesintu isicolwa kumbe igayiwe ifakwe emaphepheni lemambodleleni ukuze layo ithengiswe ema pharmacy esintu lezibhedlela.

Imithi yesintu isiphucukile ngoba isigaywa ifakwe emaphepheni akhangayo ukuze layo iyethengiswa emapharmacy lezitolo ezinkulu.

Imithi yesintu isithuthukile ngoba isigaywa ifakwe emaphepheni akhangayo ukuze ithengiswe ezitolo ezinkulu ezithengisa imithi.

Izihlahla zokwelapha ngokwesintu kwesinye isikhathi ziyagaywa zifakwe emaphakhethini akhangayo besezithengiselwa izigulane ukuze zinathwe njengetiye.

Kwesinye iskhathi imithi yesintu kuyakhiwa amahlamvu awonyiswe endlini agxotshwagxotshwe besekusenziwa itiye enathwa ngabagulayo

Kulamapulazi amakhulu alima izihlahla okuthiwa ngama herbs. Lezi ziyagxotshwa, zigaywe kusenziwa imithi yokwelapha ngesintu.

IAloe iqakathekile, itholakala isetshenziswa ukwenza umuthi wokuxhubha amazinyo, umuthi wokugeza inwele leminye etshiyeneyo.

Isihlahla se alo siqakathekile ngoba singumuthi osetshenziswa ukuxubha amazinyo ukuthi ahlale emhlophe njalo siwelapha.

Imithi yesintu, isicholwa, igaywe. Ifakwe emambodleleni. Ithengiselwe abantu, ezitolo, lasemapharmacy.

Izihlahla ezelapha ngokwesintu zikhula ngendlela ezitshiyeneyo ezinye ziba zincane amahlamvu azo lempande yikho okusebenza nxa kuselatshwa imikhuhlane.

umuthi wesintu owokuyelapha amadolo kumele amahlamvu awo aqhale abiliswe abekwe aphole abe sesetshenziswa ukuthoba

Kukhanya sokulokuthuthuka ekwenzani imithi yesintu eminye isitholakala igayiwe yahlanganiswa leminye kusenziwa imithi enjenge yokuxubha.

Izithelo ezinjengama orentshi amalemoni amagwava lamamengo ziya gigwa umhluzi waso ukhanwe nxa kusenziwa imithi yesintu

Imithi yesintu isithuthukile ngoba isicholwa igaywe ifakwe emambhodleleni isingatholakala ithengiswa ema supermarket lezitolo ezinkulu.

Imithi esebenza ngokwesintu kwesinye isikhathi iyahlanyelwa emagabheni. Ithelezelwe ukuthi ingafi. Kiyo kusebenza amhlamvu.

Izihlahla ezilamahlamvu abuthakathaka ,yizo ezisetshenziswa nxa kusenziwa imithi yesintu. Ziyaxhwathiswa ,zinathwe kumbe zihlikihlelwe lapho okubuhlungu khona.

Nxa amahlamvu asetshenziswa ukwenza imithi yesintu emakhulu kuyabe kumele aqake agigwe besokuthathwa umhluzi wakhona susetshenziswa

Isihlahla esilamahlamvu amancane njalo silameva siyasetshenziswa nxa kusenziwa imithi yesintu sithanda ukumila duze kwemiduli.

Ezihlahleni zokwelaphela ngesintu kuthathwa amaluba amahlamvu impande kumbe amaxolo kuhlanganiswe kugaywe kuphume imithi.

Kulezihlahla ezivela kwamanye amazwe ezibuya zisetshenziswa ukulapha ngesintu, zibuya zilendlela zazo ezisetshenziswa ngayo ezibhalwe phansi.

Amahlamvu omhlafutho ayasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo egoqela owenyawo, abanye bayasebenzisa ukugezisa amathunzi.

Nxa kusenziswa amakhambi esintu atshiyeneyo kusetshenziswa amaluba, amahlamvu, amaxolo, impande kuyagigwa kucholwe kunathwe.

Izihlahla ezenza imithi yesintu okuthiwa ngamaherbs kwesinye isikhathi zilakho ukuhlaselwa yizibungwana. Ngakho kumele zichelwe umuthi.

Izihlahla ziyimpilo, kudala kungakabi lamaphilisi abantu bebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Abantu bebeselatshwa besila ngezihlahla kuphela.

Amahlamvu, amaluba, impande, lamaxolo ezihlahla yikho okuhlanganiswa nxakusenziwa imithi yokwelapha imikhuhlane ngesintu.

Esinye sezihlahla eselapha okwesintu silamahlamvu amakhulu sona sisetshenziswaamajodo aso ayagigwa abesehlanganiswa leminye imithi

Kulamapulazi amakhulu lapho okulinywa khona izihlahla ezisetshenziswa ukwenza imithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngokwesintu.

Isihlahla se bhobhini planti singumuthi wesintu, sitholakala emasini lapho okulinywa khona umumbu, sisetshenziswa ukwelapha izilonda ezingapholiyo.

Ezinye izihlahla ezisetshenziswa nxa kuphekwa imithi yesintu ziyalinywa emasimini. Zithelelwe ngesikhathi sobusika.

Amahlamvu esihlahla sepopo alusizo empilweni zabantu ngoba ayenelisa ukwelapha lokuvikela abantu kum'khuhlane etshiyeneyo.

Amahlamvu ezihlahla impande lamaxolo yikho obekusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngesintu kudala lakhathesi.

Ezinye zezihlahla okuceciswa ngazo emagumeni zilakho okusetshenziswa njalo njengemithi yesintu nxa zihlanganiswe lamahlamvu lamaxolo ezinye izihlahla .

Nxa kusenziwa imithi yesintu kuyahlanganiswa intanga ,amahlamvu, impande ,,amaxolo ezihlahla kubesekugigwa ndawonye kuphume imithi yokwelapha

Ikhula olutholakala emasimini yilo oluhlanganiswa lempande lamahlamvu lamaxolo ezihlahla nxa sekusenziwa imithi eyelapha ngokwesintu

Amahlamvu lezithelo zezihlahla eziyimbala etshiyeneyo ziyahlanganiswa nxa kusenziwa imithi yesintu yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amaluba, amahlamvu lempande zesihlahla sedabane kuyagigwa kucholwe kufakwe emanzini ukuze abagulayo banathe belapheke emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Nxa kuselatshwa isifo sekhanda ngesintu kulesihlahla okuthathwa amahlamvu aso awonyiswe agigwe ukwenzela ukuthi umuntu ogulayo awabheme.

Ukhula lamaluba esicecisa ngawo emakhaya kuyahlanganiswa ukuze kubumbe imithi etshiyeneyo yokwelapha imikhuhlane ngesintu.

Izihlahla zemithi yesintu ziyakhula zibezinde ukuyaphezulu ezinye zakhona zikhula ngokuthandela ezinye zibophe kubengani ngamabhanti

Amaluba esicecisa ngawo emakhaya angahlanganiswa lezinye izihlahla kuyabunjwa imithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngokwesintu.

isihlahla se aloe siqakathekile ekwenzeni imithi eyelapha ngokwesintu kwesinye isikhathi iyasetshenziswa ukwenza umuthi wokugxubha

Amaluba lamahlamvu kuyahlanganiswa lamaxolo lempande ukubumba imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo ngokwesintu.

Amanye amaluba acecisa emagumeni alakho njalo ukusetshenziswa nxa kugaywa kuphekwa imithi yokwelapha imikhuhlane ngesintu.

kwesinye isikhathi imithi yesintu ilonjwa ezindaweni ezikhatshana ifike ihlanyelwe ithelezelwe ikhule ize yande ibeminengi

Eminye imithi yesintu isebenza kungamahlamvu ngakho kumele akhiwe awonyiselwe endlini lapho okungela langa khona ukuze abe lamandla

Eminye imithi eyelapha ngokwesintu iyaxhwathiswa inathwe kwesinye isikhathi iyahlikihlelwa laoho okubuhlungu khona kumbe idliwe njengemibhida.

Izithelo lemibhida ziqakathekile ngoba zilakho ukusetshenziswa nxa kuphekwa kumbe kugaywa imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha izinto ezitshiyeneyo

Izihlahla ezelapha ngesintu ngesikhathi sezulu ziyabe zilamahlamvu aluhlaza tshoko. Ngesikhathi sebusika amahlamvu ayabona awe.

Kwesinye isikhathi amahlamvu ezihlahla zesintu ayaxhwathiswa kunathwe umhluzi kumbe axhwathiswe kuthotshwe lapho okubuhlungu khona.